bɛŋ ne mui la. Ka bɔɔdekyẽẽnee dɔgele. Ka nɛne meŋ dɔgele a zu. Ka gyɛle meŋ dɔgele. Ka taalea meŋ dɔgele ka ba ŋmaŋma gyenlee dɔgele a taalea zu.

Bibiiri bayopoi la a zeŋ dԑre zu. A biiri mine bayi zeŋ kͻge la taa. A bie kaŋ su la kpare vaare kyԑ seԑ pieto sͻgelaa. Kaa kaŋ meŋ su kpare zeԑ kyԑ meŋ seԑ kure doͻre. ba deԑ ba gbԑԑ pare kaayaa zu.

Dɔbɔ ane pɔgebɔ la are. Ba mine hɔgele la sapig-peɛle, a kyɛ su bonvaare kaa toɔne tampɛloŋ. Pɔgebɔ bayi meŋ su la kparezeere kaa meŋ toɔne tampɛloŋ kyɛ ka ba hɔgle bonzeere.

Noba la a are are, ka ba mine zeŋ, ka kaŋ gbi dumo a ba naŋ naŋ zeŋ nimisogͻ. Ba su la bonsͻgelͻ kyԑ toore nuwo-peԑle. Ka kũũ daga meŋ biŋ ba nimisogͻ.

Pɔɔbɔ ane dɔba la are yag lɛ, ka rɔbare meŋ waa yag lɛ biŋ ba nimitɔɔr. Rɔbasɔgelɔ bebe ka rɔbapeɛl meŋ bebe. A pɔg kaŋa waa bɛroŋ kyɛ su kparetambɛloŋ. O seɛ la moŋkur-sɔglaa.

Zie la nyͻge vũũ dire, ka lͻԑ ne yie zaa dire, ka zoore erԑ. Ka noba are a sokpoŋ noͻre kyԑ kaara kyԑ ka lͻԑ meŋ waana zoro tͻlͻ a sokpoŋ noͻre.